Pɔgbɔ la zeŋ ka kaŋa are a vuun ka kaŋa teɛ o noɔre ka kaŋa meŋ de o nu ti a o tasobɔ ka kaŋa meŋ zeŋ laara kyɛ ka kaŋa meŋ la de o nu a teɛ o teɛneŋ ka kaŋa meŋ iri o zel a wulo o taaba.

Bie la zeŋ a seɛ kuree yaare o ɡbɛɛ teŋɛ soɡaŋ kyɛ de o nu te ne kusibe ka dɔɔ zeŋ o puoriŋ a hɔɔle zupili kyɛ su kparoŋ sɔɡelaa ka kaŋa meŋ la zeŋ o puoriŋ .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

Pɔge la zeŋ koɔrɔ o bondiboma kommie ane sɛmaanee k,o zeŋ wuo o gbɛɛ lere kyɛ zeŋ dakogi zuŋ k,a basekɛte poɔ la k,a kommie mine be ane orɔba talakpoŋ poɔ ane a samaanee.

Pɔgeba bata la are kɔge dɔɔ naŋ su kparoŋ pelaa ka ba pɛgle ba biiri kyɛ lere zutare ka ba mine zeŋ dakogro zu a sɛgrɛ boma dɔg a sɛgrɛ boma ka tabol biŋ kɔge ba ka pɔge kaŋa eŋ sepɛɛse kyɛ pale o zu.

Kɔlbaare la be kireti poɔ ka dɔɔ pɛgle baage zeɛ kyɛ vɔgle zupili eŋ nimikyaane kyɛ su wagyɛre kaayɛrɛɛ k,a haa yitaa k,o pɛgle a kpare kaŋa eŋ o nu kɔrɔ poɔŋ.

Dakoɡi la te biŋ ka dɔɔ kaŋa are a be ka kaŋa meŋ huune a te boma kyɛ ka bomboma biŋ a ba seɛŋ ka urɔbare mine te biŋ kyɛ ka moori buli a dɔɔ na naŋ vuune zie na ka bonzeɛ bakɛtzeɛ.

Daa poɔ la ka ba yɛr waɡyɛ yaɡa yaɡa kɛka pɔɡe kaŋa tuo boma kyɛ pɛɡele mine ka kaŋa su kparoo doɔre ka kaŋa meŋ su waɡyɛ kayɛrɛɛ are a be ka a waɡyɛre taa bonsɔɡelɔ ane bonziiri ane kalɛs naŋ lanlantaa ka dɔɔ kaŋa meŋ tuuro o.

Pɔɡebɔ la be ba weɛ poɔ ŋmaara ba mui ka ba mine ka ba mine hɔɔli zupile ka ba mine hɔɔli amburɔlare ka ba mine seɛ waɡyɛre kyɛ leŋ zutali ka ba mine su kootiri kyɛ huune ŋmaara a mui ane ba taaba.

Tontondɔba la are a tona ba toma ka dɛre biŋ a ba sen nimitɔɔre ka kaŋa de o nu a ti o zuŋ kyɛ ka kaŋ bayi lɛ yele yɛlɛ korɔ ba taa kyɛ ka noba mine meŋ are be a tona a toma ka ba hɔgle zupiligirin.

Saao la be laa poɔ ane piletipelaa poɔ ane saalommaara zeɛre ka sɛmaanee be a zeɛre poɔŋ ane sem ane zoma ane nentɛɛtɛɛ.

Bie la zeŋ a maala o yɔɔlee zu ka a o yɔɔlee zeŋ teŋɛsogɔ kyɛ ka bie a zeŋ dakogi zenaa zuŋ ka dɔɔ meŋ are ba seɛŋ ka ba pɛgele a kyaaraa a erɛ ne a zu kɔɔmo banaŋ eŋ.

Dɔbɔ la do are ba zie tonɔ ba toma ka vūū boma be a be k'a dɔbɔ yaga zie hɔgele zupili doɔ ka kaŋa hɔgele zupili pelaa k'a dɔɔ kaŋa su kparoŋ sɔgelaa kyɛ seɛ kuree ka ba kyɛlɛɛ na zaa seɛ kuri.

Noba la are yaga yaga lɛ ka kaŋa pɛgle bone a yele yɛlɛ eŋnɛ saseɛ poɔ ka kaŋa meŋ hɔgle zupili kyɛ de bonkaŋa villi o kɔkɔreŋ ka kaŋa meŋ hɔgle zupili sɔglaa a are a dɔɔ puoriŋ ka kaŋa meŋ de o nu ti o zuŋ ka kaŋ meŋ are pɛgle foni kyɛ zɛge k,o do.

Lɔɛ siteesin la ka noba bebe yaga lɛ ka a lɔɛ yaga zie a are a e lɔdoɔre ka noba meŋ yɛ kyɛnaa be ka bamine su kparoŋ pelaa ka bamine seɛ kuri sɔgelaa ka bamine tuo kõɔ.

Dɔɔ la ɡaa ka o te poŋ o zu ka a zuŋmaara hɔɔle zupili kyɛ eŋ nimikyaane kyɛ de a zu bonŋmaaraa dɔɡele a dɔɔ zuiŋ kyɛ ka boma dɔɔle a teebul zu ka a dɔɔ seɛ kursɔɔlaa.

Bie la ŋmaara bondiri suuro o saa ka a saa eŋ nimikyaane kyɛ ka piletere dɔɔle a teebul zu yaɡayaɡa lɛ ka teɛ meŋ be a bondiri poɔŋ ka ba biŋ ɡelaase ane kõɔ ane boma.

Dezenaa poɔ la ka dakogi wogi biŋ dakogi pelaa ka dakogi sɔgelaa meŋ biŋ ka teebolo meŋ biŋ ka ba de kapuri pɛmɛ peɛle a dɔgele a dakogiri zu kyɛ k'a kɔkɔlaa meŋ gaŋ a teŋɛsogɔ ka vūū uri a dizenaa poɔŋ yaga lɛ.

pɔge new o birii la zeŋ ka a pɔge su suɛta a seɛ kɔrɛ buluu ka a birii zaa su suɛtari ka dɔ noɔ a fɛlawa a wulo a bie a pɔge meŋ noɔ a fɛlawa a wulo a birii

Konso die poɔ la ka baŋgyiri laa biŋ a bebe bompelaa ka felaaware be laa poɔ a dɔgele a baŋgyi laa bonzu ka mine dɔgele a teebolo zuŋ kyɛ k'a zie e zipelaa poɔ

Pɔgeba la mare biiri ka ba bata tuo boma kyɛ kaŋ ba tuo boma ka kaŋ la pɛgle amborala kaŋ de bimaraa bonzeɛ a mare ne a bie ona naŋ de wagyɛ mare ne o kyɛ ka ba tuo a boma nyɔge ne nubonyeni.

Gaadine la ka ba mirɛ ka kõɔ yire a mirɛ a zɛvaare ba wɔboɔrɔ ka kõɔ tɔ ba kaayɛrɛɛ ka ba su ba kparɛɛ a tuuri eŋ ba nɔɔteerɛɛ ka a kõɔ mine kyire binne a teŋɛ soɡa ka a boma e ɡeren.

Weɛ donne la wa yi are deɛnɛ kyɛ ka wɛdonne kaŋa nyobogiri maŋ sigi be teŋɛ ka a tobo e wo vapepelee ka lɔɔre zoraa be kyɛ k'a zie e felaawa taa giriin.

Bie la zeŋ a taa o lɔɛ a deɛnɛ lɔɛ boma anaare ka kɔntɔmbilii meŋ boma ata a be a be ka o ɡaŋ teŋɛ a su o kparoo na taa sapiɡi kyɛ ka baasekɛte a biŋ a bie puoriŋ.

Vūū tontonemo la a taa a vūū a dɔɔ teŋɛ a hɔɔli o tontonzupili kyɛ eŋ nimikyaane kyɛ de bone kaŋa le o kɔkɔreŋ kyɛ su o tontonkparoo ka kaŋa meŋ te are a be vɔɔli o zupili kyɛ su o tontoŋkparoo leɛ o puori kyaare o tɔsoba na .

Zɔɔre la iri ka noba ŋmeɛrɛ taa ka kaŋa huune ka dɔɔ kaŋ su kparoo buluu ka ba diire ka kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ dii kaŋa soba kyɛ su kparoo sɔɡelaa ka noba mine meŋ te are a hɔɔle ba zupilpeɛle kyɛ are kaara ba ka kaŋa meŋ la de o nu a teɛnɛ ennɛ o tɔsoba.

Urɔbare ne talakpomo la biŋ ka pɔɔbɔ are kɔɡe ɔnnɔ kõɔ ka a lɔɔre taŋke na kaŋ a be a be ka a rɔbare e bonsɔɡelɔ ane bombuluu ane bondoɔre ka pɔɔ kaŋa e are a be a pɛɡele a huune.

Dɔɔ ne pɔgba bayi la a be ba wɛlee poɔ kaa pɔge kaŋa eng noote sɔŋlɔ kyɛ su o kpare gireŋ , kaa dɔɔ meŋ ti a wiɛ boma ba naŋ yel ka ba sɛŋle a ba wiɛ poɔ

Dɔbɔ bayi ane pɔɔ bonye dɔbɔ bayi ane pɔɔ bayi la zeŋ kaa dɔɔ kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ su kparoŋzeɛ seɛ kurisɔglaa a eŋ nɔɔte sɔglɔ kaa pɔge kaŋa meŋ su kootu sɔglaa kyɛ ka a dɔɔ kaŋa zeŋ ba santa poɔ.

Pɔɡebɔ bayi la zeŋ wiri zuiŋ ka dɔɔ su kparoo pelaa ane kursɔɡelaa a taɡera a wiri ka ba tasoba kaŋa be ba puoriŋ a su kparoo buluu kyɛ seɛ nika ɡeese kyɛ ba tuɡi naateɛ.

Noba la kyoŋ ba lai a gɛre ka ba te de ba bondire ka dɔɔ kang su kpare doɔre kyɛ pɛle laa ka kang meŋ su kpare boluu ka pɔge kang meŋ pɛle a laare ayi a de eŋ o lamboroŋ ka bie kang meŋ are a teŋe sɔŋe.

Nempeɛle la lantaa ba lambo zie ka zɔɔre iri a be ka kaŋa su kooti buluu, ka kaŋa meŋ su kooti sɔgelaa kyɛ ka gama biŋ a teebol zuŋ ka kaŋa gaa k'o zɛŋoo nu a ŋmɛ o tasobɔ ka kaŋa meŋ hoorɔ gɛrɛ o tasoba zie.

pɔge la are ka bibiiri banaare are o niŋeŋ lɔŋri kyɛ kaa pɔge piri nimikyaane ka bidɔɔlee kaŋa are de o nu kaŋa tieɛ o noɔreŋ kyɛ ka ba dieɛle boma miri zu ka pɔge la laare kyare a biiri.

Bɛŋ ne mui la ane zeɛre ne alabaasa ane taaleɛ ane nɛn ane bɔɔdeɛ la be a bondirii poɔ ane vaare.

pɔgebɔ banuu la yi baa a kulo a tuo talakpomo ne kõɔ, ka ba zaa seɛ wegyɛ kyɛ le zutalaa ka teere be a zieŋ k'a pɔge kaŋ pɛgele baagi kyɛ le zutalzeɛ ka kaŋa meŋ te are teɛ o seɛŋ.

Dɔɔ la zeŋ koɔrɔ o boma mui ne bɔtɔre ka kyaaɡɛre biŋ ka o kyaaɡere foomo ane baateɛ kyɛ koɔrɔ direkere ane biisiket ane tɔfere ane tiintomaatos a teebul zuiŋ .

Biiri la lantaa ne nasapɔɡɔ ka a biiri mine le zutal ka o taa zeɛr bonsɔɡelɔ ka a nasapɔɡe su kparoo pelaa ka a daɡapɔɡe meŋ su kparoo pelaa ka a pɔɔlee kaŋ meŋ su kparoo sɔɔlaa kyɛ ka a bibiiri zaa laara.